Abinci mai gina jiki da kuma dalilan muhimmancinsa. Abinci mai gina jiki yana nufin tsarin yadda ruwa da abinci yake duk gina jiki da kuma yadda yake kula da illa a jikinmu. Wani kimiyya ne da yake duba yadda sinadaran cikin ruwan sha da kuma abinci yake aiki a jiki da kuma yadda yake taɓa lafiyan jikin. Abinci mai gina jiki da kuma dalilan muhimmancinsa, tare da yadda zai iya illata mu. Jikinmu suna buƙatar sinadarai daban-daban gurin ba da taimako wanda suka ƙunshi hatsi, kamar su dawa; ganyayyaki kamar su alaiyyaho; kayan marmari kamar lemo; lafiyayyen abinci mai gina jiki kamar wake da kifi da sauransu. Muna buƙatar abinci iri-iri idan mun same su. Abinci mai gina jiki ya kamata ya zama yana tsarin daidai gurin amfani da su. Misali, muna buƙatar shinkafa fiye da kitse a jiki; sannan kuma idan shinkafar ta yi yawa a jiki, tana ba da matsalar ƙiba da sauransu. Amma idan aka daidaici yadda za a ci shi, sai ya yi daidai a jiki. Abinci mai gina jiki yana tasiri ga jiki musamman wa yara ƙanana, da mata masu juna biyu. Mun san cewa cin abincin da ya dace yana taimaka ma cikin jikinmu da waje, amma kuma shin mun san amfanin abinci mai gina jiki ga lafiyar ƙwaƙwalwarmu? To abinci mai gina jiki yana taimaka wa ƙwaƙwalwarmu, saboda ƙwaƙwalwar ita kanta, tana buƙatar ingantaccen abinci wurin yin aiki cikin sauƙi. Na gode.

Tsarin abinci mai gina jiki, juna biyu da abinci mai gina jiki. Lokaci da mace take ɗauke da juna biyu ana so a samu abinci mai gina jiki da zai taimakawa girman da a ciki, saboda haka ne ya yin juna biyu ake bin ka’idan abinci da suke ƙara lafiya, sai dai kuma mata masu juna biyu suna samun ƙaruwa na sinadaran kalsiyom, ayon da folit, to saboda haka ne ake buƙatan su sinadarin bitamin a kullum. Ana son mata masu juna biyu sh, su sha kari, su sha kari na DHA, saboda da shi DHA ɗin yana taimakawa guri gina ƙwaƙwalwa. Wasu daga cikin abincin da ba a so mai juna biyu taci su ne kamar ruwan lemo ko madara dana a dafa ba, kuma ana so a dafa nama kafin aci, kuma a dafa kwai ya dafu kafin aci, sannan kuma kada taci ɗanyen kifi. Shan ruwa sosai shi ne babban abu mai kyau ga mai juna biyu, ana so tasha a kalla kofi sha biyu a rana, sannan kuma ta rage shan kok da sauransu. A watanin ukun farko, dan cikin yana ƙarami saboda haka baya buƙatan wani kalari,a watanin uku na biyu kuma ɗan na buƙatan kalari ɗari uku da arba’in a raba, sai kuma watani ukun ƙarshe ɗan yake buƙatan kalari ɗari huɗu da hamsin a rana. Ana so mace mai juna biyu ta ƙaru da nauyi sha biyar zuwa ashirin da biyar kafin ta haihu. Na gode.

Barkanmu de jama’a yau dai na zo mana da bayani ne akan yadda ake flavoitomic wato yadda ake jan jini da allura daga jijiyan mutum da farko dai kafin a fara wannan aikin za a tanani dukkan abubuwan buƙata idan aka tanade su kama daga su allura, sirinji, auduga roban da za a wannan jinin da dai sauransu idan aka tanadi wa’innan abubuwan sai wanda zai ja wannan jinin ya ɗau ya wanke hannunshi da ruwa me kyau sannan kuma ya saka safan hannu bayan nan kuma annan kwalba da za a zuba jinin a jiki sai a rubuta sunan mara lafiyan da za a jawa jinin a manne a jiki don gudun cuɗanya da na wasu daga nan sai a ɗauko igiya a ɗaure hannun wanda za a jawa wannan jini, idan aka ɗaure hannun se a duba se a duba jijiyan da yafi kowanne kumburowa sai ɗauko auduga me danshi a goge gurin da shi, daga sai a tura allura cikin wannan jijiyan Bayan an tura allura sai a jaaa jini, idan aka ja jinin aka ga alamun ya nuna jini ya fito aka ja iya adadin da ake so sai a zuba a cikin wannan kwalban a rufe baki bayan an zare jinin daga jijiya kuma sai a ɗauko flastar bandeji da audugu busasshe a danna flas, a danna audugur sai a ɗauko flastar a rufe kan audugan da shi don tsayad da jinin nagode

Kariya daga kwayoyin cuta a asibitoci. Ka zo wannan asibitin ne don samun ingantaccen kulawa ko kuma ka zo duba mara lafiya, Barka da shigowa wannan asibiti Ma'aikatanmu suna ƙoƙarin ba da ƙwarewarsu a kan aikinsu, kowanne shekara a Canada ten percent na marasa lafiya da suka ɗauki ƙwayoyin cuta daga asibiti an musu wani jinya ne na daban. Wadannan cututtukan suna iya zama sila mutuwa, kuma da yawansu ana iya jinya har a warke Abu ɗaya da kai da bakinka za ku yi don kare kanku shi ne, wanke hannayenku kuma ku tabbatar duk wanda zai taɓa ku ko da ma'aikacin lafiya ne shi ma nasa hannun a wanke yake.

Barkanmu dai jama'a! a yau nazo mana da ingantaccen bayani akan yawaita zuwa duban likita kamar yanda muka sanni goge baki sau sau biyu ko sau ɗaya a rana da cin lafiyayyen abinci su suke taimakawa gurin bada murmushi akan fuskokin mu amma kuma wasu lokutan ko anbi hakan fah baya isa sai an ƙara yana da kyau zuwa duba likitan haƙori saboda samun lafiyan bakin ka likitan haƙori zai iya duba maka alamomi kamar haka ɓacewan haƙori cutar dasori da kuma dajin cikin baki ba tare da kai ka sanni ba amma idan kuma baka je ba har zai iya zama maka wani cuta na daban ba tare da ka ankara ba idan kana zuba zuwa duba likitan haƙori za'a rinƙa cire maka datti wanda goge baki da kurkuran baki basa fitarwa sa'annan kuma wa'innan dattin suna kariya da cututtuka cire wa'innan dattin yana kariya da cututtukan da suka shafi bakin ka idan aka samu lafiyayyen abinci sa'annan kuma aka samu aka goge baki ki a ƙalla sau biyu a rana da kuma zuwa gurin likitan duba likitan haƙori na aƙalla ko wane bayan watanni shida za'a taimaka gurin samun murmushi mai ɗorewa akan fuskokin mu saboda lafiyan haƙorin mu shima lafiyar jikinmu ne Nagode!

barkan mu dai jama'a a yau nazo mana da taƙaitaccan bayani ne akan maganin kashe ƙwari na feshi sauro suna yaɗa cututtuka da yawa wa mutane kama daga maleriya yalo fifa da dai sauran su a dalilin haka nema har akewa sauro kirari da cewa masu yaɗa cuta ɗaya daga cikin hanyoyin hana yaɗuwan wa'innan cututtukan shine ta hanyar kashe sauran ko abu me yaɗa cutar da maganin ƙwari na feshi ana ƙiran hakan da sarrafa yaɗuwar cuta a kimiyyar lafiyar jama'a ɗaya daga cikin abunda ake amfani dashi shi ne maganin ƙwari maganin ƙwarin kuma yadda yake amfanin wurin halaka wanan sauran shi ne yana fara kashewa sauran fuka-fukin shi seya hana wanan sauran tashi idan ya hana sauro tashi daga nanne shikuma se sauran jikinshi ya mutu daga nan idan sauro jikinshi ya mutu baya ɗaukan lokaci mai daɗewa sai ita kanta sauran ta mutu toh mun gani cewa anyi amfani da maganin kashe ƙwari na feshi gurin kashe sauro idan muka bi wannan hanyan zamu taimaka gurin ƙarin samun lafiya sannan kuma gurin kariya daga cutar zazzaɓin cizan sauro da kuma su yalo fifa Nagode

Barkanmu de jama'a na zo mana da bayani ne akan taimakon farko duk wanda ya samu kanshi a matsayin me neman agajin gagawa dga ƙuna toh yabi wannan hanyoyin in Allah ya yarda za samu sauƙin gurin wannan ƙuna da ya ji idan kai ko kuma wannan ka ya ƙone a jiki a sanyaya wurin da ruwan sanyi na harkalan minti goma wanan ruwan sanyin ba wai ina nufin ruwan kanƙara ko kuma ruwan da aka ciro shi daga gidan sanyi ba a'a, ruwan da yake zaune a wuri wanda yake da dauke da ɗumin jiki, wanda yake dauke da dumin jiki, shi nake nufi yin hakan yana rage raɗaɗi yana kuma hana wurin ya kumbura amma kuma kamar yada na faɗa kar ayi amfani da kankara bayan nan se ka rufe wurin raunin da leda a wanan rufewa da leda yana taimakawa wurin hana iska shiga ko da kaga kumburin kada ka fasa idan kuma ƙunnan yayi tsanani se ka tuntuɓi masu agajin gagawa idan ka tsinci kanka ko kuma wanin ka a matakin ƙuna na daga ruwan zafi ko kuma wuta ka bi wannan hanya toh za'a dace da izinin Allah na gode.

A duk lokacin da mutane suka zo wurina akan neman lafiya da ciwon tunanin, ko kuma rashin barci, wannan yana nuna min suna fama da matsalolin samun barci da kuma gajiya a kullum. Bawa kai ingantaccen barci da samun kyakkyawan lafiyar ƙwalƙwalwa. A wannan bidiyon za mu koyar da yadda zaka tafiyantar da ƙwaƙwalwarka gurin samun barci mai kyau. Barci abu ne mai kya wajen samun lafiyar ƙwaƙwalwa, bincike ya nuna cewa ɗaya daga cikin hanya mafi sauƙi na, ɗaya daga cikin hanya mafi sauƙi na warkar da ciwon tunanin shi ne ta hanyar samun ingantaccen barci, an gano cewa masu ciwon tunani sun warke bayan samun sati takwas suna barci ingantacce. Yaya zamu koyama ƙwaƙwalwarmu ingantaccen barci? Barci mai kyau shi ne samun tsarin da ƙwaƙwalwa da jiki suke, suke gane lokacin barci, suke suke gane lokacin barci, ba za mu iya tilasta kanmu barci ba, amma zamu iya yin, zamu iya koyama ƙwaƙwalwarmu gane barcin. Idan ana son barci mai kyau sai a gwada abubuwa kaman haka: Samun lokacin barci dana tashi, rage fitila zuwa marar haske, rage kallon waya da yawa da sauransu. Sannan kuma akwai abubuwa da zasu iya, za a iya yinsu da rana, Idan ana son samun barci mai kyau, rage barcin rana na ƙasa da minti talatin. Da dai sauransu. Na gode.

Barkanmu dai jama'a! yau nazo mana da taƙaitaccen bayani ne akan tsaftar zamantakewa dana muhalli toh shin menene tsaftar zamantakewa? tsaftar zamantakewa yana nu.. fin gyaran guraren mu da kuma kusa damu kamar su makarantu asibitoci kasuwanni guraren cin abinci bankuna banɗakin haya da dai sauran su wa'innan guraren ana so a tsaftace su kuma a kare su daga ƙwari kuma wajibi ne akan kowa ya kula dasu sa'annan da zubda shara da kuma kwandon sharan sannan kuma dukkan magudanar ruwa su zama a rufe kuma a rinƙa saka musu magani na lokaci zuwa lokaci ƴan siyasa da kuma masu hannu da shuni ya wajaba akansu dasu samar da tsaftataccen ruwan sha mu kula da abincin da muke fitarwa waje mu tabbatar mun rufe abincin mu kwanukan cin abinci da cokala da sauran su a rinƙa wanke su da sabulu da ruwan zafi tsari daga ƙwari masu yaɗa ƙwayoyin cuta kamar ƙudaje da sauro ya kamata a samu hanya mai kyau gurin kawar dasu ko kuma kare al'umma daga garesu kawar da sauro da ƙudaje yanada amfani sosai kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan buƙatu gurin samun tsaftataccen zamantakewa da kuma muhalli mai tsafta Nagode!

Barkan mu dai jama’a, yau zan yi bayani akan hanyoyin bi domin kwantar da hankali daga gajiya, kafin nan ya kamata mu san cewa gajiya yakan zo daga guri daban-daban kamar aikin gida gajiya mara yawa bayi da matsala sosai amma idan ya zama mai yawa yakan taɓa lafiyar zuciya da sauran su, kuma yana da wahalar wanke wa. Hanyoyin koyan sarafa gajiya sune, na farko shine gane kalar gajiyan ka saboda gajiya yaka zo daga wurare daban-daban zaka iya jinsa a damatsanka, nunfashin ka da kuma raguwar karfin jiki, na biyu kuma shi ne yawan tunani ko kuma sauyin yanayi, hanyoyin sarafa gajiya shi ne kamar haka, nunfashi da kuma gane cikin jikin ka ta hanyar jan nunfashi a natse amma a zaune, sannan kuma sai ka duba ina ne kake jin gajiya a cikin jikin ka zai iya kasanshewa kafaɗan ka ko haɓanka ko kuma tunani amma kuma idan kaji haka sai kaja nunfashi mai tsayi amma kuma a zaune, ka gane inda gajiyan yake damunka sai kayi nunfashi kuma ka fitar da shi, na gode.

Barkanmu dai jama’a, lafiyar ƙwaƙwalwarmu tana da amfani idan muka samu hakan zamu kasance cikin nishaɗi da walwala bincike ya nuna cewa akwai hanyoyi biyar da zamu bi gurin tafiyar da lafiyar ƙwaƙwalwarmu da lafiyar jikinmu baki ɗaya Na farko haɗuwa ka haɗu da ƴan uwanka, abokanka da sauransu don samun nishaɗi ƙarfafa wannan haɗuwan zai taimaka ma samun lafiyan ƙwaƙwalwanka Na biyu ka yi aiki, ka nemi gurin aiki a kullum ka fita waje ka yi musamman atisaye tafiya, gudu, rawa da daidai sauransu na uku ka lura ka lura da halittun da suke tare da kai wa’inda suke kusa da kai ka bada kulawa da duniyan ka ke ciki ka gane sauyin yanayi da dai sauransu Na huɗu, ka cigaba da koyon sabbin abubuwa zaka iya rinƙa koyon sabbin abubuwa kama daga su girki koyon sabon karatu karɓan sabon aiki da dai sauransu Na ƙarshe, ka zama me bayarwa ka bayar da komi ƙanƙantar abin da ka ke da shi ga wani, daga cikin abin da ka ke da shi kaman su lokaci haƙuri, magana murmushi, kyautatawa aboki da dai sauransu, nagode

Barkanmu dai jama’a a yau zan yi magana akan babban gwagwarmaya na cobid nineteen wanda aka fi sani da murar mashaƙo covid nineteen ya samo asali ne daga garin Wuhan a ƙasar China a shekara ta dubu biyu da sha tara watan goma sha biyu daga nan ne ya samu daman yaɗuwa a ƙasashe daban-daban wanda ake nufi da cutan ya zama pandemic farkon kamuwa da cutan farkon abin da yake nunawa mutum ya kamu da cutan shi ne ta hanyar zazzaɓi me tsanani zazzaɓi me tsanani da da gudawa da dai sauransu Inda kuma ba a sanin tabbacin cewa mutum yana da wannan cutan sai an mishi gwaji an gani a jikin jininshi akwai kuma hanyoyin kariya daga wannan cutan su ne kamar haka Hanyoyin kariya daga su shi ne bada tazara tsakaninka da mutum saka takunkumin hanci ƙin gaisawa da hannu, yawaita wanke hannunka da da da sabulu da kuma ruwa me tsafta ana gane wannan cutan ne ta busasshen tari gajarcewan numfashi ɗaukewan ɗanɗano ko ƙamshi ciwon kai, ciwon jiki, zazzaɓi da dai sauransu ka sani cewa idan ka kamu da wannan cutan ba zaka sani ba sai ka je asibiti nagode

Barkanmu de jama’a a yau dai na zo mana da taƙaitaccen bayani ne akan motsa jiki wannan motsa jiki ba wai ina nufin rawa, gudu tsalle-tsalle ko kuma wani ba ne wannan motsa jikin ba komi ba ne illa harmster idan kana idan ka kana shan wuya wajen taɓa kanka, to maganar gaskiya shi ne bayan gwiwoyinka baya da sassauci ne idan ka motsa gaba kuma ka kasa taɓa kafanka, to maganan gaskiya shi ne an samu tsokokin jikin a misali an ƙwanƙwasa ƙofarka, abin da ake so shi ne a samu tsoka me yin sauri kuma wanda zai yi nisa idan jikinka yaƙi barinka ka taɓa ƙofar ana ce mishi myotatic reflex, abin daɗin shi ne idan ka yi amfani da numfashi zaka iya dawo da shi yanzu zamu magana akan canjin damatsen jiki abin da yafi ƙanƙanta sunan shi ne psychoma Farkon abin da ake yi shi ne, a koyawa mutum psychoma psychomas su saki jikinsu gaba ɗaya Na biyu shi ne me cin lokaci, wato psychoma genesis shi yake ƙarawa dantsen ikon jawuwa daga guri ɗaya zuwa ɗaya idan ka yi amfani da wannan harmster ɗin zaka ji jikinka ya sake kana iya yin motsi yadda yakamata Nagode

Wannan shine labarin cutar ta faru a ƙauye na. An samu ƙananun kwayoyin haliitansu a cikin ruwa mara korafi. Wakilan bahaya ba tareda ansani ba. mata sukan rinƙa iban ruwan mai ɗauke da cutar zuwa gidajensu kudaje suka tsira ƙafafunsu suka rinƙa faɗawa daganan muka haɗiye cikin abinci. Washegari mahaifina ya tashi da amai da gudawa mai ɗauke da zazzaɓi, haka ya samu tsorata mukaje naiman taimako. Wata ma aikaciyan lafiyan laiya tana kallonsa tace yana ɗauke da cutar kwalara ne. Mu muka fara bashi agajin gaggawa. Da farko muka tace ruwan mukasa a wuta ya tafasa na minta ɗaya, muka sauke muka eba lita ɗaya Muka zuba rabin ƙaramin cokalin gishiri da cikin ƙaramin colakin guda shida na siga daganan ne sai ya farashi, lallai munshiga matsanancin damuwa. Sai likitan tacemun ba kowa bane yake mutuwa idan yakamu da kwalera, amma zai iyya yaɗa cutan. Nanne na ɗauki alwashin wayar dakan ‘ya’ kauyenmu dasu tsaftace ruwansu da kulorin, naga wani mutun yaci abinci bai wanke hannu ban a bashi shawaran wanke hannu da sabulu da ruwa mai tsafta kafin yaci ambinci da kuma bayan zagawa. Naga masu tonan shadda zasuyi kusa da rafin garinmu na basu shawara munisantar a ƙalla mita talatin suka yadda da haka. Naga wata mata zata bada abinci mara tsafta na bata shawaran wanke hannu kafin faragirki da kuma wanke kayan girkin da dafashi da kyau, daganan na koma gida na samu mahaifina ya warke kauyenmu ma yayi lafiya, na haɗa wannan kalaman zaka iyya kare kauyenku kaima. Nagode.

cutar mashaƙo wanda yake da ƙanƙantan gani kuma yake yaɗuwa ga mutane daban daban duk lokacin wanda yake ɗauke da cutan yai numfashi magana atishawa ko tari sai an ƙara samun yaɗuwan da ta isa ba sai kowa ya gani ba daga nan yake samun zama a ido hanci ko baki sai ya samu damar cutarwa yawancin mutane ba sa sanin sun kamu da cutar amma kuma yana tasiri a jikin manyan da kuma matasa lafiya har ya kai ga mutuwa ana kamuwa da cuta ne a gurin da akwai cinkoson jama'a ko kuma yin ma'amala da wanda ya kamu da cutan za a iya kare kai ta hanyar ba da tazara ta saka takunkumin hanci ƙin gaisawa da hannu wanke hannaye a kan lokaci da ruwa mai tsafta da sabulu muna ta ƙoƙarin kare kai kwatsam sai wata rana muka tashi mahaifiyarmu ba ta da lafiya muka yi magana da likita ta ce mana tana ganin cutar mashaƙo ne wato covid- 19 haka muka killace mamanmu muka saka mata takunkumi a wani ɗaki muma muka killace kanmu muka hana kanmu fita na tsawon sati biyu saboda gudun kar mu yaɗa cutan a cikin jama'a haka mahaifiyarmu ta warke muma muka gama zaman sati biyun mu cikin farin ciki wannan mataki da muka ɗauka shi ne ya taimaka gurin rage yaɗuwan cutan kai ma in dai ka bi wannan dokokin za ka kare kan ka ‘yan uwanka da garinka gaba ɗaya daga wannan cuta

Barkanmu de jama’a a yau na zo mana da wani taƙaitaccen labari na wani cuta wanda ye tashe kuma har yanzu ana samun shi wannan cuta ba wani cuta ba ne face ebola virus, wannan labari ne akan yadda wani ƙauye ya tsaru daga cutar ebola. Wanda ido baya iya ganin ƙwayoyin cutar an samu wani dattijo ya shafa jini kaɗan a idonsa, wannan jinin na naman daji ne daga nan ebola ta shige cikin jikinsa ba tare da ya sani ba bayan kwanaki kaɗan wannan dattijon ya fara zazzaɓi sosai inda aka ɗauka zazzaɓin cizon sauro ne daga nan ya fara amai da gudawa kuma zazzaɓinshi ya ƙaru sosai nan ne aka samu wata ta gudu dai zuwa neman likita, amma ina har wannan dattijon ya rasu likitar tana zuwa har wannan dattijon ya rasu litikar tana zuwa ta ce ebola ne ana samunshi daga naman daji ne nan ne ta fara bada labari akan cewa yana zama a ruwan jikin mutumin da ya mutu daga cutar ko kuma mara lafiyar da yake fama da wannan cutar kama daga zufa hawaye yawu majina amai gudawa fitsari maniyyi da kuma jini yana shiga ta ido ko baki kuma ba a taɓa gawan da ya mutu daga ebola da gayan hannu, sai an saka safan hannu, nan ne fa na shiga wayar da ƴan wannan ƙauye akan wannan cuta, nagode

Yadda za a bude jijiyar bayan gwiwa. Idan ƙirjinka ye nisa sosai wa cinyarka to wannan bidiyon naka ne, don koyon yadda zaka bude jijiyoyin bayan gwiwarka. Ba matsala bane idan kugu ko cinya ya zama sunyi tauri, yakan faru dangane da abinci da kake ci, ko kuma kalan gudun da kake yi, duk sanda mukai kaman zamu mu zo gaba, to muna matse cikinmu ne kuma akwai wani damatse da yike riƙe daga ƙafa kuma zuwa hakarkarinmu. Lokacin dama muna gani jijoyoyin bayan gwiwanmu kuma su dama jijiyoyinmu bayan gwiwanmu suna ɗaure ne, ana tunanin idan ka miƙe hannayenka ƙasa, sai ƙafanka ya yi gaba, jijiyoyin bayan gwiwanka suna miƙewa ne, idan mukai gaba jijiyoyin bujurcewa ne, idan muka ɗan yi gaba sai gwiwan su durƙusa daga kan kugu, idan aka haka sai jijiyan bayan gwiwan su fara miƙewa, idan kuma ya zauna ya mike ƙafafu sai ka ɗan zauna akan wani abu kaɗan. Duk da haka baza ka iya taɓa ƙafafunka ba sai ka samu tsumma ka ɗan ɗaure. Ka tuna muna neman miƙewan jijiyan bayan gwiwa ne. Na gode.

Barkan mu dai jama'a! tsarin lafiya wa yara da kuma ɗabi'ar cin ingantaccen abinci zama cikin ƙoshin lafiya wani abu ne da ake yawan so muyi amma shin ta yaya zamu zauna cikin lafiya farko mu fara da samar da tsarin zama cikin lafiya zama cikin lafiya yana ƙara mana lafiya, ƙarfi da nishaɗi a sa misalin mota ne aka zubawa lemun kwalba a matsayin fetur kai kanka kasan cewa wannan motan ba zata tafi ko ina ba toh haka nan jikinka idan babu ingantaccen abinci kana buƙatar abincinka mai gina jiki da abinci mai kyau ɗabi'a shi ne maimaita abu har ya zama maka jiki babba daga cikin ɗabi'ar lafiya shi ne cin ingantaccen abinci kamar su ganye kayan marmari abinci mai gina jiki da sauran su ana buƙatar muci ganye da abinci mai gina jiki da da da kyau amma kuma muci nama da kayan marmari kuma musha ruwa mai yawa kuma mu ringa wasa na aƙalla na awa ɗaya na gaba kuma shi ne samun bacci na aƙalla awa goma dan gyara mana jiki da ƙwaƙwalwar mu hanyoyi huɗu na ɗabi'an lafiya shan ruwa idan anji ƙishi a maimakon na gora haɗa kayan ganye a abinci yin bacci mai kyau kayi aiki ka samu lokacin yin komi Nagode!

Maganin rigakafi yasamo asaline, daga Alexander fleming. Shine yafara ƙirkirar maganin rigakafi, a shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin da takwas. Abunda be sani ba alokacin shine, ya samu ginshiƙin maganin duniya gabaɗaya. To amma shin menene maganin rigakafi? kuma ya suke aiki ajiki? maganin rigakafi, wasu nau’i sinadaraine wadanda suke kashe kwayoyin cuta masu illatarwa. Yana aikine ta hanyar karya bangon kwayoyin cutar da kuma hanasu girma, wanda yake kaisu ga mutuwa. Tunda aka ƙirƙiro penicillin, ansama damar ƙirƙirar maganin rigakafi da dama tunda basu da illa ga mutum. Maganin rigakafi, kaman nioycin da itroymicin, yana temakawa agurin enaprotec sythesis na cikin jiki. Ciprofloxacin, kuma yana aiki agurin DNA, wanda yake hana rabewan kwayoyin cutar. Wasu ƙwayoyin cutar suma suna da DNA, wanda yake karesu daga mutuwa. Kuma basu da salwa, kasa misali mun baka guduma babba saboda ka kare motarku daga, saboda kakare motar ka. Kaga base kasha wahalaba, wurin gyaran motar. Na biyu, kuma se mukai amfani da camerar sama wato drone, mukai connecting Bluetooth. Kin karbar maganin rigakafi ga kwayoyin cuta, yakan yana zama wani babban matsala, acikin shekaru dasuka shuɗe. saboda yawancin kwayoyin cutar ana samunsu a halitta.

Barkan mu dai jama'a, kamar kullum, yau na kawo mana takaitaccen bayani akan abun da yake faruwa yayin ciwon kai mai tsanani a jikin mutum.. Kamar yanda muka sani basai an faɗa ba ciwon kai mai tsanani yana illatarwa sosai ga mutum kama da ga sashi rashin kuzari da wasu abubuwa abun da mutum yakan sani ba sai yaje asibiti ba.. Kuma ciwon kai mai tsanani yakan zauna ne tsawon kwanaki ko awanni a jiki. Sa'anan shi wannan ciwon kai, raɗaɗin shi ba shi ne kaɗai ba.. Kimiyya sun gano cewa,, ciwon kai mai tsanani ana samo shi ne daga ruruwa akan ƙwaƙwalwa wanda yake bada fitowar neuropeptide,, wannan ruruwar idan ya sami ƙwaƙwalwa,, shi yake bada ikon fitowar neuropeptide ɗin nan da yake jawo wannan ciwon kai kai sai kuma sinadari na CDRP yana ƙara tsananin ciwon kan, idan yake taɓa talamus. Shi kuma wannan talamus ɗin,, shi ne yake ankararwa da haske da ƙara wanda yake jawo dushu dushu gurin kallo tunatus, idan wasu sukan rasa gani da jinsu. To mu duba yanayi yadda ciwon kai yake yi yi wa shi kan kaɗai kafin a zo wasu sassa na jiki. Idan har mutum yana da ciwon kai mai tsanani, wanin yakan samu rashin iya gani mai kyau a duk lokacin da wannan ciwon ya fara wanin kuma,, kunnen shi ne yakan zama baya iya daukan wannan ƙara da wuri saboda mai, ya daina saurin ankara, da haske da kuma gani Ciwon kai mai tsanani bai tsaya iya nan ba, yakan taɓa ciki, kuma idan ya taba ciki, abin da yake jawowa shi ne,, yawan jin amai da kuma tashin zuciya. da kuma tashin zuciya.. Mun san cewa jin amai da tashin zuciya ba abu bane mai dadi ga cikin mu, saboda idan har zaka kasance cikin haka,, baka taɓa jin daɗin walwalan ka. Sa'annan kuma, ciwon kai mai tsanani yana saka rashin kuzari, yana sa jiri,, yana saka ruɗewa, yana kuma saka ankara daga ƙara ƙara inda yake taɓa kunne, sannan kuma yana samun saurin ankararwa da haske, wanda shima yake iya taɓa lafiya ta ido. Nagode

Tsarin iyyali yana ɗaya daga cikin hakkin ɗan adam yana taimakawa wajen ƙayyade iyya yaran da ma’aurata zasu haifa kuma akwai tsarika daban daban na hana mace ɗaukan ciki kaman su, infulanod, I u c d da dai sauran su. A shekara ta dubu biyu da goma sha takwas, miliyoyin mata masu ƙin samun ciki basusan yanda zasuyi ba, saboda basu da illimi akan tsarin iyyali abunda ya kawo abinda ya kawo wannan shamakin akwai asibitoci na nesa dasu, rashin illimi akan tsarin iyalin, tsangwama, rashin daidaiton jinsi da dai sauran su. cutar kobik nintin ta kawo cikas akanyin tsarin kiwon lafiya a duniya gabaki ɗaya, fahimtan shamakin dake hana tsarin iyyali shiya taimaka wurin samun mafita. Matakin da aka dauka sune, ƙara ƙarfafawa asibitoci akan tsarin iyyali, wayar da kai akan daidaiton jinsisu. cutar kobik nintin ta kawo cikas akanyin tsarin kiwon lafiya a duniya gabaki ɗaya, fahimtan shamakin dake hana tsarin iyyali shiya taimaka wurin samun mafita. Matakin da aka dauka sune, ƙara ƙarfafawa asibitoci akan tsarin iyyali, wayar da kai akan daidaiton jinsi wayar da kan maza sosai akan tsarin iyyali da kuma taimako daga hannun yan siyasa akan hakkin ɗan adam da dai sauran su. ƙaruwan samun tsarin iyyali yana taimakawa warun daidaiton jinsi, ƙarin illimi, rogowar mace mace mata gurin samun ciki da kuma naƙuda ƙarin lafiya da kuma samun lafiya da kuma samun cigaba mai ɗorewa a duniya baki ɗaya.

Barkan mu dai jama'a. A yau nazo mana da taƙaitaccen bayani, a kan tsarin awon juna biyu. Shin, mene ne awo na juna biyu. Da farko dai mun sani cewa juna biyu, wani matsayi ne da mace ta ke samun kanta a kai, idan tana da ciki. To, wannan cikin ba a aifanshi haka kurum, sai anyi awon juna biyu, idan ana so a haifi lafiyayyen ɗa. Da farko dai, idan mace taje asibiti aka tabbatar mata da cewa tana da ciki, farkon abinda zasu ɗaura ta a kai, shine su ɗaura ta a kan wasu ƙwayoyi, wanda zata ringa sha a kullum, sannan kuma su nema mata magani, na tsari daga cizon sauro, don shima ya kan kawo baban illa, wa mace mai juna biyu. Sa'annan kuma, mace bata fara zuwa awo, har sai ta kai wata huɗu da samun juna biyu. A na farkon ne ake yin awon, a san shin, wannan ɗan ya kwanta a hanya mai kyau, ko kuma. Sannan kuma agwada jinin ta, a san abubuwan da take da buƙata, inma tana da wani cuta, a san magungunan da za a bata, dan kare kanta da wannan ɗan, daga wannan cutan. Daga nan ne har azo a kai minzalin aihuwa, kuma an zuwan shi ko wani bayan wata ɗaɗɗaya, a kan je aƙalla sau biyar kafin a aihu. Idan aka dimanci zuwa awon juna biyu, za a aifi lafiyayyen yara. Nagode.

Barkanmu dai jama'a! yau dai zamu duba taƙaitaccen bayani ne akan lafiyar jama'a shin menene lafiyar jama'a lafiyar jama'a shi ne kimiyan da yake kariya da kuma ƙarawa jama'a lafiya yana maida hankali ne gurin ƙara kare zaman lafiyan jama'a inda yake taimako gurin nemo cuta kariya daga cutan da kuma bada lafiya wa al'umma ma'aikatan lafiyan jama'a suna bada taimako ko agurin rikici misali na guguwa mai tsanani ma'aikatan suna aiki a koda yaushe a gida da kuma duniya baki ɗaya matakan kariya na lafiyar jama'a su ne rigakafi tsarin iyali dokokin tuƙi shan iska da ruwa mai tsafta duk wanda ye karatun lafiyar jama'a zai iya samun aiki a fannin asibiti dama wasu guraren daban-daban da kuma ƙungiya masu zaman kansu wasu daga cikin aikace-aikacen wa'inda wanda ya karanta lafiyar jama'a su ne shugaban lafiya masu bada shawarin lafiya masu binciken cuta masu wayar da kan jama'a akan lafiya da sauran su manyan manufofin lafiyar jama'a su ne kare yaɗuwan cuta ƙarfafa tsafta saboda kare cuta bada labari akan sabbin abubuwa da suka shafi lafiya Nagode!

Barkanmu de jama’a, a yau zan kawo mana bambanci ne tsakanin pandemic da epidemic bari mu fara da misalin covid nineteen kaman yanda muka sani corona ta samo asali ne daga ƙasar China a ƙaramar hukumar Wuhan inda a nan ne ya fara ainihin yaɗuwa a shekara ta dubu biyu da sha tara watan goma sha biyu daga nan, daga wannan ƙasa gari na Wuhan nan ne wannan cutar ya cigaba da yaɗuwa ƙasashe daban-daban inda har ya zo nan ƙasata Nijeriya to a nan kafin nan wannan, kafin corona ya cigaba da yaɗuwa an samu saɓanin hankalin mutane, wasu sukan ce cutar pandemic ne wasu kuma sukan ce epidemic ne to shin mene ne bambancin epidemic da kuma pandemic? idan aka ce epidemic ana nufin cuta wanda ya kama guri sannan kuma bai yaɗu zuwa wani guri ba amma yana kama mutane kamar ofoit, kamar cutar ofoit da ya faru a ƙasar Amurka idan kuma aka ce pandemic ana nufin cutan da ya kama guri sannan kuma ya cigaba da yaɗuwa a ƙasashe daban-daban kuma yake kama mutane wannan cuta babban misali nashi shi ne covid nineteen wanda ya samo asali daga ƙasar China wanda ya kama mana kusan duniyarmu kusan gaba ki ɗaya, wannan shi ne bambanci na tsakanin epidemic da pandemic na gode

Barkan mu dai jama’a, a yau zany i Magana ne akan cututtukan da ke yaɗuwa ta dalilin victim, victim zasu iya zama matsala a gida ko kuma yayin tafiya idan aka ce victims sune kananun hallita da suke dauke da manyan cututtuka waɗannan kananun hallita za a iya bada misali da sauro, sauro idan ta cije ka sau ɗaya zasu iya yaɗa maka cuta kuma misalin da cututtukan da sauro suke yaɗawa sune Malaria, yallow fiver da sauran su, cututtukan da suke yaɗuwa ta dalilin victim yana kasha mutum miliyan ɗaya duk shekara kuma bayan nan rabin al’umma suna cikin kasada, yadda zaka kare kai da iyalan ka daga waɗannan victus din sune kayi rigakafi, ka saka gilashi, ka saka kaya mai haske sannan kuma mai dogon hannu sannan kuma kayi amfani da maganin sauro, ka kuma kwanta a cikin gidan sauro, ka kawar da ruwan da yake tsaye a wuri ɗaya don gudun kara haifar da waɗannan saurayen na cikin ruwa sannan kuma ka kasance kana zuwa asibiti akai-akai don duban lafiyan ka, na gode.

Barkan mu dai jama'a! a yau nazo mana da taƙaitaccen bayani ne akan menene yake jawo tari farko dai yakamata mu sanni cewa tari wani motsi ne mai mahimmanci da yake taimakawa hanyoyin iska da huhu daga hayaƙi ƙura magani ko kuma mai wani ciwo na huhu kamar alzheimer yana iya tada wannan motsin ta hanyoyin fita da wucewan iska na mai tari hanyoyin wucewa da fitan iska na mai tari yanada majinan da yake na mai tari yanada majinan da yake karewa misali idan ka shaƙi wani abu mai cutarwa sai ya samu damar turawa ƙwaƙwalwar ka saboda kayi tari don wannan cutar ya fita ta hanyar tarin sannan kuma tari mai zuwa lokaci zuwa lokaci baida baida matsala daga jikin ɗan adam amma tarin da akeyi akai-akai wanda baya tafiya shi ne mai matsala ya dace aje a ga likita idan aka san anyi tari aƙalla sati takwas ko kuma na fin sati biyu saboda nan.. idan akaje aka ga likita ne nan ne za'a samu damar sannin cewa ko huhun mu na nan da lafiyan shi Naode!

Jama’a barkanmu da warhaka yau na zo mana da bayani ne akan BCG BCG de wata allura ne ko kuma in ce rigakafi wanda ake bawa yara daga shekara sifili zuwa shekara biyar wannan alluran ana bada shi ne don samu kariya daga cututtukan tarin fuka mai tsanani amma kuma rigakafin ba a yin shi wa manya Wanda ake yiwa manya shi ne rigakafin, wanke ake yiwa cutar a wurin manya shi ne TB wato cutar tarin fuka wanda idan ya kama yana kama cikin ciki ne inda mutum yake yin tari me tsanani na sati biyu, wanda idan aka je aka gwada ake samun wannan cutar TB rigakafin TB ana ta gwaje-gwajensu a lab don samun amfani da su a gurin da aka fi kamuwa da shi a duniya ƙasata ma yana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake samun wannan cutan kuma ana samun kariya daga tarin fuka a gurin yara ta hanyar yin allurar BCG wato Bacillus Calmette-Guerin Nagode

Cutar murar mashaƙo, wanda aka fi sani da corona virus. Cuta ne dake iya kisa idan mutum ya kama da shi, yana fara ba da illa ga iskar mashigar hanci a sai kuma akan sam zazzabi da busasshen tari daga nan yake samun shigar hunhu. Sai ya ba da wahala wurin nunfashi. Kuma yakan saka cutar lumonia. Waɗanda suka kamu da cutar ya yi tsanani a cikinsu sukan rasa ransu idan cutar ya ci ƙarfin garkuwan jikinsu. Yanda ake kamuwa da cutar ta hanyoyin shaƙar nunfashin, ido ko baki. Toh abun da ya fi dacewa shi ne a dunga gani a kai a kai na a ƙalla sakan ashirin. Idan za a yi tari ko attishawa, sai a rufe baki da tsumma ko kuma a kiyayi taɓa fuska da hannu. Na gode

Barkanmu dai jama'a! yau nazo mana da taƙaitaccen bayani akan abubuwan da ya kamata mu sanni gama da cutar ebola cutar ebola yana cuta ne mai tsanani wanda yake iya kisa idan ba'a yi magani ba kuma an fara samun wannan cutar ne ash alif ɗari tara da saba'in da shida a zara sudan a shekara ta dubu biyu da sha huɗu ne aka samu yaɗuwan shi da yawa inda aka gano an samu cutar ne daga mage inda suke bayarwa mutane ko kuma wasu dabba masu farautar nama namar su yanda ake kamuwa dashi shi ne ta hanyar jini gumi ko ruwan jiki na wanda ya kamu da cutar yanda yake yaɗuwa daga mutum zuwa mutum kuma ta jini zufa yawu ko maniyyi ko kuma a rashin sanni mu'amala da allurai sirinji da dai sauran su a asibiti zanin gado na wanda yake da cutan shima ana iya kamuwa da cutan ta dalilin shi yana girma a jiki daga kwana biyu zuwa kwanaki ashirin da ɗayan farko alamomin shi su ne ciwon kai ƙaiƙayin wuya ciwon gaɓoɓi zazzaɓi mutuwan jiki gudawa ciwon ciki zuban jini a ciki a ciki da waje da kuma amai abun sanni shi ne ibola ba'a abinci ko ruwa ake samu ba kuma wanda ba basu nuna alamomin cutar ba basa iya yaɗa ta abun ban haushin shi ne har yanzu ko allura ba'a samu ba na wannan cutar sai dai antibiotics Nagode!

Barkanmu de jama’a a yau zan mana bayani ne akan yadda ake ɗaure igiya a hannu don samun jijiya don jan jini ko kuma saka ruwa a jikin mutum da farko dai za a tanadi abubuwan buƙata kamar su sirinji auduga me danshi bushasshen auduga kwalban da za a zuba jini Abin jini kenan da bandeji da de sauransu da farko dai kafin a fara wannan aikin idan jan jini za a yi za a za a rubuta sunan wanda za a ja wa jinin a ɗan ƙaramin takarda sai a manna a jikin wannan kwalban da za a yi amfani da shi gurin saka jinin don gudun cuɗanya da wasu kwalabe sai a ɗaure hannun wanda za a jawa jinin, daidai gurin da ake son a samu jijiyan idan aka ɗaure da wannan igiya me, igiya wanda ake kira ɗin, idan aka ɗaure se a duba jijiyan da yafi kowanne kumburowa sai a kawo auduga me danshi a goge a bakin wannan jijiyan sai a zaro allura daga cikin gidanshi a tura ta cikin wannan jijiyan se a gwada jan jinin baya idan jini ya jawo baya ya zama aiki ya yi kyau kenan sai a warware wannan igiyan saboda jijiyan jinin ya cigaba da ɓulɓula idan kuma an yi ne don saka ruwa daga nan idan aka ja wannan jinin se a tura kanula a cikin jijiya nagode idan aka gama sai a manne da bandeji saboda tsayar da jinin guri ɗaya nagode

Idan ka haɗu da matsalar rauni kuma ba ka da ƙyalle na asibiti za ka iya amfani da majanyi ko abin ɗauri na ainihin kamar ɗankwali ko gyale mai tsafta da dai sauransu amma a tabbatar ƙyallen na da ƙarfi kuma yana taimakawa wurin kare ƙyallen daga kwancewa sai ai a yi amfani da ludayi ko makamancinsu don dauri mai ƙarfi. Kuma ana amfani da yadin ne cikin gaggawa din jinin da yake zuba yayin rauni, idan ciwon da aka ji yana sama guiwa ne za a daura ƙyallen a kan cinya don ba a son a daure gurin da aka ji rauni. Sanna kuma idan ciwon a kan ƙashi ne to za daura ƙyallen yada a saman wurin ƙashi. Don haɗa wannan ƙyallen za ka iya kalmasa ƙyallen cikin gida uku sannan ka saka yadin daga ƙasa zuwa sama sai ka ƙulle yadda za a sama raguwar ƙyallen daga nan sai a ɗauko wani ƙarfe misali ludayi sai ƙara ƙullewa da shi, hakan ne zai iya tsayar da zuban jini. Wannan mataki yana da ciwo amma yana tsayar da jini. Ana cire wannan ƙyalle ne a asibiti ko likitoci ƙwararru kuma za a iya ɗauri akan daurin farko da aka yi tare da yin amfani da wani ƙyallen na daban.

Barkanmu de jama’a a yau na zo mana da taƙaitaccen bayani akan yadda ake saka kanula a jiki, wato siririn bututun da ake zirawa a jijiya da farko dai kafin a fara wannan aikin za a tanadi dukkan abubuwan buƙata su ne kaman su igiyan da za a ɗaure hannun auduga me danshi sirinji allura flasta, bandeji da dai sauransu. Idan aka tanadi wa’innan abubuwan, wanda ze yi aikin sai ya sai saka safan hannu don gudun yaɗuwan Ƙananun ƙwayoyin cuta daga nan kuma sai a ɗaure hannun wanda za a jawa alluran da wannan igiyan idan aka ɗaure hannun a daidai gurin da ake son a ja jinin se a samu auduga me danshi a goge daidai bakin jijiyan da ake son a zura alluran don kashe ƙwayoyin cuta na gurin sai a ɗauko alluran a tura shi cikin jijiya idan aka tura alluran cikin jijiyan se a ja alluran baya a ga shin jini zai biyo bayan alluran idan jini ya biyo bayan alluran to ya nuna shi cewa wannan aikin ya yi kenan sai a tura kan wannan bututun a cikin jijiyan mutum sai a zaro wannan alluran ƙarfen waje daga nan kuma sai a ɗauko sauran abin jikin a ɗaɗɗaura daga nan akwai wani murfi mai launin shuɗi a sama ta nan ne ake saka wannan ruwa ko jinin jikin se ya wuce jikin ɗan adam idan aka gama se a mammane gurin da flastar gam saboda ya tsayar da abin guri ɗaya nagode

Yanda akejin CPR. Abinda zakai idan kaga wani ya faɗi, ba zato ba tsammani. Sune kamar haka. Na farko duba haɗari, se kuma tambajan mutumin, kaman, ɗan taɓa kafaɗarsa, da kuma tambajar sunan sa dan, jin ko zai amsa. Neman agajin gaggawa. se kuma du:ba hanyar iskar mara lafijan, se kuma dubawa ko yana nimfashi dai dai, ta hanyar saka kunne a kan ƙirjinsa, da baki da kunnen sa. Idan aka gane: cewa numfashi: bai dai dai ta ba, nan ne za’aje mataki na gaba, wato jin ʦPR. se: muduba tsakiyar ƙirjinsa, se mu ɗora hannajen mu biju kan, tsakiyar ƙirjin mara lafiyan, se mu fara dan nawa da ƙarfi kuma da sauri. janda zai bama ƙirjin dawowa, se dai ba zamu sake naujinmu dukaba. Idan bai farkaba sai mu canza salo, wajen rufe hancin sa da hannayen mu. se mu hura masa iska. Ɗaya biju, se mucigaba da danne masa ƙirji, kamar yadda mukaji a baya. Karka manta CPR, yana ceto rajuwa. Nagode.

alluran tsakanin fata da kuma tsoka abubuwan buƙata don wannan alluran su ne mazubin allura da duk wani abu mai kaifi bayan an yi amfani da su audigan da aka jiƙa da giya audiga bandeji safar hannun asibiti allura mai auna ma’aunin ashirin da uku zuwa ashirin da biyar da kuma sirinji yadda ake ba da alluran tsakanin fata da tsoka shine da farko za a saka safar hannu na asibiti sai a auna saman dai dai yanda za a ba da alluran sai a ɓallo auduga mai jiƙe da ruwa a goge dai dai wurin da za a saka alluran don kawar da wasu ƙwayoyin cuta daga nan sai mu buɗe bandejin mu daga nan za mu aje a gefe sai a ɗakko alluran a riƙe sa riƙon da a ke yi wa fensir sai kuma a ɗan mintsili gurin da za a yi wa alluran a hankali don tabbatar da ka taɓa fatar daga nan sai ka tura alluran a tsakanin fata da kuma tsoka idan an gama tura ruwan alluran sai a cire a danne da audiga sannan a rufe wurin da bandeji kada ka manta ka zuba kwalaben ka da kuma allura a cikin mazubinsu don kare yaɗuwar cututtuka na gode